Basaadha babiri baninhye kwibaale b'ombbi baghanhike emiigo era bali mu maadhi, baninhye kwibaale elili mu maadhi.

Ensudhe eri kumuti yegemaisa omukono mulala omukono ogundhi ezira kyegemye eri kumuti obusaga obundhi bumenhefu, omuti guli n'obukola bwakiragala.

Dhulamu gyebafumbilamu omwenge bagitaireku oluseke baluta mu maadhi lwava mu maadhi lweingila enho mu kadhomola, dhulamu ndhirugavu erimu nhe kimyufu.

Endhuki eri ku kimuli ekimuli kya pinka, ebimuli ebindhi bili ghanho ghansi ghansi byona bya pinka. Endhuki eriku ekirugavu ku mutwe nhe kya kyenvu kwibango obuswere bwirugavu.

Omusaadha ataire engalo alikusekera ekyuma kikalimagezi ekikubba ebifanhanhi kyali kusekera musanhufu ayambaire tishati yakasayi sayi n'empale yakitaka taka alyagho alese amaino kungulu nolulimi lulikuboneka.

Endhuki nnhingi dhegemye kimonte dheyawiremu dhiri ebimonte bibiri dheyirikagainhe. Endhuki ndhirugavu agandhi ghabagho bya kyenvu.

Omuntu ayambaire kintu kumukono agemye nakantu akakebera omusayi akagemereire akantu kaliku ebigambo birugavu kabaku akasandikiza akamyufu kenhe kabonesa ekiri munda

Omusaadha musanhufu, ali kusiba sumbusa mu kipapula. Kipapula kya mawulire. Ataile nh'ekinusu ky'esente ku meeza, kwali kolera sumbusa. Musaadha musanhufu, ali mu tishati ya kyenvu.

Ekibuga kilinha amayumba amaleeyi age yilika ghansi ghabagho motoka ghe dhemerera ghe dhe kunganhiza dhilyagho motoka nnhingi endheru edha bbululu motoka dhili gho nnhingi. Nga ghangulu ku kizimbe ekindhi kwabaku ebintu bye bata ku nhumba ebigyamu amaadhi, ebintu ebyo birugavu.

Endhovu elambaire, elambaire mu isubi, eisubi lya kilagala, endhovu ya kitakataka elinha obuyiiga obusongovu bubili.

Omusaadha omuzei nho muvubuka batyeime kumbali okwaka yumba nha kaledhuliyo kali ghangulu batyeime omuzei atyeime kukatebe era ayambere buthusi yataku ekooti, omuvubuka yayambala ekooti era alimubigere

Abantu basatu bali mu lyato, oghundhi agemye enkasi oghundhi agemye oluti ndhoghoza alusibyeku irobo ali gyanga bwa loba oghundhi ali mu magati atyaime bwa butyame

Emidhala egyebyokulya ghaligho nha bantu babiri oghokusatu alyere munda inho ghaligho enhanha, ameenvu ghabagho nhe mikyungwa nhe nhimu

Ekyenhandha ky'omumaadhi ekitategerekeka era tiba kilya lya batyo tikitera kubonheka, kilinha eibala eilungi mulimu ebirugavu mwabamu nh'ebyeru, kilinha obusweere emberi ku mutwe kyaba nh'amagulu mangi.

endhuki dhirifuluma , endhindhi bwe dhingira. endhuki, dhiriku ebirugavu, n'ebyakyenvu, n'ebyakitaka. Dhirikufuluma bwe dhingira.

Engudho dho mu kibuga dhi nhilila, mulimu amamotoka mangi engudho dhili ghanho dhinhilila gha bunhilile, engudho ndhirugavu ndherere nhe dhili ghanho.

Omukazi ye twise ebbafu, mulimu amasoghani nha magama. Bbafu ya bbululu asoghani mulimu ameru, mwabamu amagama ama myuf, omukazi asibye akatambala ku mutwe kalimu ebyeru, ebya bbululu nhe ebimyufu. Omukazi ayambaire aka saati aka myufu.

Abaana basomi bemereire bambaire sokisi edhifanhanha dhona dhona dhakasayi egaito tidhifanhanha edhindhi ndhirugavu dhakitakataka bambaire empale dha bulululu

Omusaadha alina ekikofila ku mutwe, ayambaire akasati ka kyeso kungalo ayambaizaku ebintu bya kyenvu kyenvu ali kutereza masanhalaze era ali kutamu obuwaya.

Empala eri ku muti nhi kwe lambaire omuti gwa kitakataka empala yo erimu ebya kitakataka, ebyeru nhe bye kyenvunvu ku muti kwerabaire kuliku amakoola aga kilagala.

Endhuki egwire ku kimuli, ekimuli kimyufu, ekimuli kiliku obukoola bwa kilagala endhuki yenhe agandhi ndhirugavu agandhi ya kyenvu kitakataka.

Omuzani ogho mupira alighanho alikuzanhazanha muku mwenhe gheyegezisa ayambere bimyufu byerere sookisi ndhirugavu ayemerere agho bweyegezesamu obugezo

Embuzi nnhingi dhili kulumuka mulimu embuzi endheru mwabamu endhirugavu, mwabamu endheru nga mulimu ebya kitakataka ghabagho nhe ya kitakataka dhili kulumukila kw'itaka elya kitakataka yedhirikuvira eriyo eisubi elya kilagala.

Enhaikota bagitaku emiti mingi kumbali kwayo ghaligho nhe kidhomolo kilala ghabago nha kantu akandi aka bululu Kali kumbali, kwabaku nhi kyogemaku nga oli kusundha amaadhi geidhe.

Amayumba amangi gali ku kasozi sozi kumbali kwa maadhi. Abantu abadhi bali kuzanhira mu maadhi abandhi bali mu lyato.

Abaana abaisomelo abato abandi bali mwiyunifomu abandi tibali mwiyunifomu balikulengeza mwiidinhisa oghundhi agemye kumutwe abandhi basinhike bwamainho boonaboona bailugavu

Ebyo kulya ku soghani bifumbire iilala kuliku kabbegi, kwabaku ebinhofu kwabaku nhe byo kulya ebindhi era bili ku soghani, esoghanhi ndheru.